Kuzvikora kunoende vana vadoko doko maningi tinoone kuti nguwa yawo zhinji inenge iri yekutamba kuemba kunyazi kurye zvikafu zvinenge zvabikwa iyoyo asi izvi zveshe zveiitwa zvinenge zveingwadze pfungwa dzevanawo.

Mizera midoko isati yakone kureketa neichaambisa kureketa, yaane zvikora kweinoswerawo yeitaticha nekuerengeswa kunyazwi kuemba kuti vakure vakangwara mukati mwenharaunda.

Vana vadoko varumuka vaane makore matatu kana marongomuna mazuwa ano, vaane zvikora zvavanokona kuenda veibira veifundiswawo zvinoenderana nemazera avo. Kuti vakure vakangwara.

Mazuva ano zvikora zvoakwa, zvoitwe ndau dzekutambira, kunyazwi bhora remene. Kochiitazve ndau dzinoakwa, dzinoite kuti vantu vanode kufundire kuhlambeya vaoneke veifundiswa iyoyo.

Muzvikora munofundira amweni ana mune makabhadhi anokone kushandiswa kurongedzere mabhuku evana. Ngevanofundisa vana kunyazi ivona vanavo vanokona kubetsereka ndizvo iri njira yekuite kuti zvihlekekahle-kahle.

Pazvikora zvepashi zvinofundiswe vana vadoko, kakurutu kunooneke zviro zvekuti vanenge veitambisa kana kuti zviro zvekuti vanokone kunge veierenga ndizvo. Zvinodetsere vana kuti vaone kukasire kungwara pachikora.

Muzvikora zvakawanda kunyazwi muzvibhedhlera weipoterepo weipinda unoona kuti pounopinda ndipo kunenge kune mureza yepachibhedhlerapo kunyazwi mureza yenyika izvi zvakatenderwa ngehurumende dzendau dzedu.

Muzvikora munotatichire vana vanofundisa vakona vane nguva yavanotora zvimweni zviro parukumbati. Kuitire kuti vana vasazo yirarwa varambe veingingira nekutaticha ndizvo.

Kudai ngekuti mitemo yehurumende yekuti peshe panoungana vantu vakawanda kunyanye muzvikora panofanire kunge pane zvilavha zvinokwane vantuvo vanonga varipo. Tutse hurumende inotumazve vantu vanozoinda kohloya kuti zvilavha izvi zvakatsiwa ere.

Ndau dzinotatichire vana dzinoonekwa dzeinamirwe zviro mukati mwemadziro kuitira Kuti varambe veikarakadzirika nekuverenga izvozvo zvavanoningirirwa kunge veiverenga ngevanovatatichisa.

Mumapato petinenge teihamba kuende kuzvikora kunyazwi kuchibhedhlera pane ndau dzinoerera mvura nekuti kujinga mvura dzinoitezve zvekuti dzingwarire nhunga asi vekuzvibhedhlera vanohamba veiita kuti ndau dzona idzodzo dzisaoneka dzeikura shango kunyazwi kuramba dzeirera mvura.

Kuzvikora kwetinotaticha kunoitwe kuti vantu vabeurwe ndxondo ngekutake zvibalo kunyazwi vanodetsera kuzvikorayo iyoyo vanenge veida kuti zvimweni mwochizoita mwamwega kukomba kuti mwazwisisa.

Zvikora zvedu zvoakwe mazuwano zvine ndau dzakawanda dzekuti vana vanoenda veitambe mabhora. Tutsezve mwona muzvikoramwo imwomwo, kutorizve nemikuwo yekuti vana vanobude mune zvavanenge veitatichiswa vomboende koite zvekutambe mabhora.

Ngekuti kuzvikora akufundwi mabhuku ega asi kunodarozve kune imweni mitambo inenge iriyo zvikora zvemazuvaano zvotonasira pekutambira mitamboyo kuitire vana avavo vanenge veida kutamba.

Vana vadoko pavano enda ku zvikora kubudikidza ngekuti panenge pane ngubo dzinozi vasimire unokona kuona wega kuti uyu mwana kwa anobva ndaramo yakanaka ere kana kuti zvino hlupa kunyazwi kune vabereki vakona.

Zvakanaka kakurutu kuise vana muzvikora zvekuti vanobetsereka kunyanya ichiri mizera midoko yekuti kunenge kune zviro zvekungwadza ndizvona pfungwa. Nekuti mwana akasire kuona kunyazwi ukasire kubetsereka nekukone kudzishandira pakuite zviro zvechikora.

Mazuva ano muzvikora zvakawanda vana votatocha vakagara pazvituru kunyazwi nematebhura. Izvi zvabetsera kakurutu kuti vana ava vakure vakangwara zvasiyana nenguvayo yepasure apo vana pavainyorera pamarenje.

Kuende kuzvikora ,kootaticha nevamweni ,kunoita kuti vana vangware, tutse nehope dzavo dzinooneka dzeishekerera ,kubudikidza ngeizvozvo zvevanenge veipuwa vari kuzvikora kuti vadetsereke ,mundaramo dzavo.

Mukati mwevana vanenge veyitaticha, vanotaticha zvinoenderana ngezvavanokona kakurutu, asi ukagume kune avavo vanenge veyide kutatichire kuyite madhokodheya, vanenge veyitopuwe muchini kunyazwi runxunga zvinoenderana nezvavanonge veyida kuerenga.

Kubudikidza ngekuti vana vanoiswe muzvikwata zvakasiyana siyana zvaanyorwe mazuwa ano kutore avavo Vanengana veifunde veide kuzoite madhokodheya kunyazwi ana mukoti kuti vapote veitofundiswa ngezviro zvavachazooneka voshandiswa vakumishando.

Muzvikora munotatiche antu munyazwi muzvikora zveasharuka. Kwane michini iriyo inoshandiswa kuti vantu vaone kubudise zviro zvakatwasuka. Pasina kushandisa madziso ari ega asi kuti veishandise michini yona iyoyo kuti ivabetsere.

Kune avavo vanenge vaende kotaticha, kune ndau idzodzo dzinoonekwa dzeingwarirwe mabhuku, ekuti weshe unonge eide kudetsereka, kunyazi weshe unenge eide kuerenga, unoende ndauyo iyoyo, ochitsvake mabhuku anoenderanaa nezvaanenge eida.

Kubudikidza ngekuti muzvikora mwedu vana vanoiswe muzvikwata zveienderana ngekuti uyu unokone chiri kunyazwi kudakarire chiri, tinona kuti vanoite zvekukanike motokari vanoiswawo muzvikwata zvawo, vototange kudzidziswa kukanike motokaridzo.

Muzvikora munotatiche vana mwane zviro zvakasiyana siyana zvinofundwa ndizvo kudai ngekuti vanoda kutsetsa vanenge veikombidzwa nezvekutsetsa veitotsetsawo, neavavo vanode kukanike motokari vanenge veitokanika motokari varipo pachikora.

Kudai ngekuti njira dzekutaticha ndidzi dzawanda muzvikora vana avachashandisipi mabhuku ari ega asi viendazve koshandise ruxunga rwekuti vanenge veierenga zvona izvozvo zvavanokona kuona zvemumabhuku.

Mukati mwezvikora kubudikidza ngekuti hurumende yakatendera kuti vana vagare pazvihlayo kunyazwi nematembura. Tinoona kakurutu vanotatichisa vanenge vari mberi kwevana, vana vakayaiya kuti vazwe zvinobhuya mutatichisi.

Muzvikora vanokurudzira yaampho kuti vana vaiswe muzvikwata zvinoenderana nesimba ravo, vanokona zvekunyora voenda kune zvekunyora, vanokona zvekurumba vanoiswawo muchikwata chinoenderana neizvozvo, zvinodetsere vana kunyazwi vanyazopedze zvikora.

Mukati mwezvikora, zvinotatichwa, ngenguwa imweni munooneka mweiuya vanthu vehurumende, kunyazwi nevanoshandira kumutemo mapurisa, kunyazwi masoja, kuuya kuda kooziisa vana vechikora, ngezvinenge zviitika mukati mwenguwa yo, iyoyo.

Mitambo yakawanda inotambwe kuzvikora inosiyana, ngekuti kune imweni inoita yekupundurwa ngetsoka kochizoita imweni inoite yekuzi mabhora anenge eichaiwe ngenyara, asi kweshe kuri kutambe kuti vana vaarairwe.

Zvibhedhlera zvizhinji mazuvano zveiakwa vanoise rushosha kubanze kwacho kuitire kuti vantu vashandise musuwo umwe pakupinda muzvibhedhlera izvi. Izvi zvinoizirwe kude kungwarire zvibhedhlera kune vantu vangadero veida kungomberereka mwukati mwacho.

Kudai ngekuti kuzvikora munotenderwe kupfeka ngubo dzaka todzana muntu weshe zvinoita zvekuti munhu weshe aone kusununguka ari pakati pechikora pane vamweni vake nekubetsereka kunyazwi kutatichisa amweni.

Kune mihongano inoitwa muzvikora inosanganisa vekuzvibhedhlera nevana ezvikora kunyazwi nevatungamiriri vemuzvikoramwo kuedza kufundise vana ngendaa yezvirwere zvarura.

Zvikora zvakawanda mazuvano zvoshoshwa kuitire vana vechikora kuti vasatiza chikora. Neavo vanenge vanonoka vawane kuoneka veipinda ngepamusoko unenge wakasiiwa kuti vantu vahambire ndipo.

Vana vechikora kakurutu vane mukuwo yavano unganidzwa veiningirwa zviri mwavari kudai ngeava vano vatatichisa kuitira kuti wazones azo karakadzirwa kuti atizi kubhuya ndizvo here

Vana pavanenge varikuzvikora kunenjira dzakawanda dzekuti vanzwa ndidzo zvinenge zveitatichiswa zvinosanganisira kuwerenge mabhuku dzosanganisirazve kuti vanotatichisa vanoisa parikumbati veichidetsera vana vechikora ngezvavanoona parukumbati.

Kazhinjitu zviri nyore kuende muzvikora kofundise vana kunyazwi kovabaira kana kuvabhuira ngezvematenda ngekuti vanogumirwe vari pandau imwe vounganidzwa veibhuirwa ngezvekurura kwematenda akadarowo.

Vandu pavanoenda kuchikora vanenge vakasiyana siyana kwavanobva kunyazwi nemaponero avanoyita asi vagume pachikora vanofananidzwa kubudikidza ngengubo dzavanenge veisimira dzutse ngemaponero avanenge veyiita varipachikorapo.

Ndau dzinogare vana ve chikora dzino siyana ngekuti kune imweni mibhedhu ino tendera vana vawate vaka turikidzana kuti umweni padera umweni pashi asi zveshe izvi zveitirwe kuti vana vaone ndau dzakanaka dzekugara.

Vana vezvikora veyiende kuzvikora kubukidza ngekuti vamweni vanobve muntaraunda dzakaparadzana vanowonekwa veyitwarwa ngemotokari dzinozovasiya kuzvikora zvavanotatichira .Vapedza zvezvikora motokaridzo dzinopetuka zve dzeyivatwara kuvapetukidza kumamizi avo.

Kuzvikora kune mitambo yakawanda inoitwa kakurutu inosanganisire kuemba tutsei kuemba uku kunoite kuti vana vaoneke veingwara mukati mwezvikora zvawo ngekuti vamweni vanenge vatori nemazwi akanaka tutse kuemba ndochinenge chiri chipo chavooo.

Zvikora zvizhinji mundaraunda mwetinogara zvoshoshe ndau yazvinenge zviri kuitire kuti vantu vasandopinda pavadira kunyazwi nembavha kunyazwi nezvipuka zvinooneke zveihamba mundaraunda yo.

Ngenguwa imweni muzvikora munotatiche vana munoitwe michonja inoitwemo inokona kuitwa pakati pevanofundisa nevana vanofunda veizwe matama evana kuti pangada kunasira ngepari navowo veidetserawo vana kuti panodazve kunasira ngepari.

Tikahamba mukati mwentaraunda, tinoone kuti mukati mwezvikora zvaakwa zvakanaka ngendaa yekuti hurumende ndozveinenge yeida izvozvo. Zvinooneka zveimuse makanyi edu kuti vantu vakataticha, kunyazwi vantu vanoerenge mabhuku vaangire kuwanda.

Ngenguva iyo vana pavanenge vari kuzvikora, vanofunda ngenjira dzakawanda -wanda, dzinosanganisira kudzierengera mabhuku, kunyazwi kuisirwe zviro zvekuti vanenge veierenga zviri parukumbati, zvinovadetsera mukati mwekutaticha.

Kudai ngekuti hurumende dzinotendera kuti dzipinde mukati mwezvikora zvinenge zveitaticha vana vanouyazve nenjiradzo nemadhokodheya kuti vaziise vana vekuzvikora kudai ngematenda anenge arora mukati mwenyika.

Zvikora zvizhinji mazuva ano zvoakwa ngenjira yekuti vanozoisa rushoshakubanze kwechikora. Kuitira kuti zvipuka zvisaoneka zveipotere mukati mechikora kunyazwi nembavha dzionekezve dzeivharirwa kubanze

Nguwa inei yotoopona kakurutu kuzvibhedhleya kunyazi zvikora zvinoise zvikwangwari iri nzira yekudetsera ndiyo vanenge vetscaka kuti chikora ichi chiri pari zviite nyore mukati mwekupona kwavo.

Kudai ngekuti hurumende yeiyake zvikora zvepadera zvinoita kuti vandu vaoneke veifunda inodarokozve kutsvake motokari dzinobetsera ivavo vana kuti vahambe ndau dzakaparadzana veitsvake ruzivo rwunodiwa mukati mekutaticha kwavo.

Mukati mwenhaaunda dzinofundure antu kunyanya avavo vanenge veida kuita zvidzidzo zvepadera. Tinoona kuti mune ndau dzakakura yaambo dzekuti vaoneke veishandira, kunyazwi kutambira, kunyazwi kudzidzira zvavanenge veida kuzoita vapedze chikora.

Kudai ngemukuwo yotoopona nharaunda dzedu zvikora zvadzara ngepekugara nematebhura ekutsamirira zvinopuwe vana vechikora kuti vaoneke veizvishandisa mukati mekutaticha kwawo.

Zvikora zvinoonekwa vantu veinda ko taticha zvekuda kututsira mabhuku epadera pakurutu zvinoakwa zveenderana nekuti muntu unoda kutaticha chiini ngekuti zve ndiko zve kunozobva vantu vaone mushando.

Muzvikora zvizhinji zvinotaticha vana mazuwa ano mwaane matebhura kunyazwi zvihlayo zvekuti veifunda ,vafunde vakagara pezviri nekuoneka veinyora padera petebhura, zvasiyana nenguva yepasure apo vantu pavainyorere pamupimbiri.

Kubudikidza ngekuti zvikora zvinofundwa ngevantu vatisharukei zvinoenda vantu vakawanda yaamho. Vanoise zvikwangware zvinoite kuti vantu vaerenge zvinenge zveidiwapo nekuti vantu vadetsereke ngekuhamba kwemashoko anenge eidiwa kuti agume kuvantu.

Kubudikidza ngeruziwo runooneka rweipuwe anthu kuzvikora zveanthu akuru. Tinoona kuti madhokodheya ari kuwanda mukati mwentharaunda dzedu ngendaa yekuti hurumende yakaboore mwakawanda munodetserwe vanthu vanenge veida kuerenga.

Kudai ngekuti vantu vanenge voda kutaticha zvifundo zvepadera. Ndawo dzazvino fundisirwa kunembatso dzakanaka yambo dzekuti vanhu vawoneke veyitatichira mudziri kunyazvi kugare mukati mumbatso dzodzo.

Kuzvikora zvevandu vakuru zvinotatichiwa kuonoonekwa zvee kweyisimwe mbiti inopipirira kuitira kuti ndawu idzi dzigare vandu veyigare zvakanaka kunyazwi zvee mbiti iyoo inozobetsera kuponye zuwa.

Kuzvikora zvepadera zvoshanda nekufundiswa ndizvo vana vanoo kurudzirwe kakurutu kuti vashandise zviro zvavanenge veide kuzorapa ndizvo vantu kuita kuti vajaiye mushonga kunyazwi nenaiti dzavanenge veide kuzoshandisa kuchibhedhlera.

Kuvakwa kwakaitwe zvibhedhlera, kwakatendere kuti vantu vanoendewo veyirapwa, vagume kugadzigwe pazvihlayo kuitira kuti vasawa ngedzungu ngenguwa iyoyo yawanenge veyihloyiwa kunyanzvi kubvunziridzwa kuti ngepari panopanda.

Kudai ngekuti michini yawanda kunyazwi nerixunga rwoshandise vantu mukati mekufunde zvikora, vanofundisa vamweni vakona votode kuti vana vatumire zvirozvo pakati peruxungapo voonera apapo vonasirisa veipetudzazve kuvana.

Tikaende ndau dzinotatichire vana ,tinogumeyo toona kuti kune zvikwangwari ,zvinenge zveitikhombe njira, yekwetinoda kuenda, zvinoita kuti zvitidetsere ,ngendaa yekuti zvikorazvo zvakakura. Pakatamike zvikwangwari ,unoswera weidzungaira.

Kubudikidza ngekuti njira dzekutaticha ndidzo dzawanda muzvikora kwaane dzimweni dzekuti vanokombise zvaanofundisa ndizvo parukumbati vana vechikora veiona vanotatichisa veierwngesa vana vari parikumbati po apapo.

Kuakwa koitwe zvikora zvinofunde vantu vode kuzobvepo veitsvake mushando tinoone kuti mphatso dzavanotatichira nekugara vari dzinoakwa kuende mudenga tutsezve pantaraunda pakona panosimwa mimbiti inoite kuti mphepo irambe ichitenderera.

Vana pavano ende ko tutsire mabhuku ku zvikora zvepa dera vane ndau dzavanozo akirwa dzeku oneka veichizo gara tutse zvee vanokona zve kutaticha varimwo mwona mwomwo vei enderere mberi ne mabhuku awo.

Zvikora zvofunde asharuka veantu zvoakwa ngenjira yakahlamburika yaampho, kunyazi vanoaka vanoite makhambi ekuise rushosha ,nekuite chibani chekuti wogumepo unotoona kuti apo ,ndofunga ndipo panofunde vana.

Panoende vantu kotutsire kufunda unoona kuti kazhinjitu kunosangane vantu vakasiyana kudai ngendau dzavakakurira kunyazwi nemakudzirwe avakaita asi chinenge choitwa ngechekuti vanenge vofunde chiro chimwe kuti vazokone kutsvake mushando.

Kubudikidza ngekuti hurumende dzedu kunyazwi nemuzvikora munotaticha vantu kunyanya ruzivo rwepadera munozwi kakurutu ngamusimwe mimbiti inoonekwe yeizodetsera kunyazi kuise rushosha runovharira avavo vanenge veitaticha.

Kuzvikora zvinofundwa ngevana, vanenge voofunde zvepadera, kune ndau dzinenge dzakanyorwa, kuitira avavo vanenge veitsvaka pekutatichira, kunyazwi zvevanenge veitaticha vozviite nyore.

Kubudikidza ngekuita kwehurumende kunyazwi zvikora, kubhadharika kwemihlare muzvikora kwoite kuti zvikora zvakawanda, zvikone kutenge zvituru ,kunyazi nemathebhura, ekuti vanhu vanyore nekugarira.

Kudai ngekuti kutaticha kwevantu vakuru vanooneka veiungana veidetserana kunyanzi pane izvozvo zvinohlupa zvechikora tutsezve ndiyo njira yekuziyanazve varikuchikora iyoyo.

Kuakwa kwoite mhatso dzekugara muzvikora mazuwa ano, kwotendera kuti paiswe thebhura kunyazi nechihlayo chekuti muntu arimwo umwomwo, unokone kutotaticha, nekuite zvekuchikora pasina kupetuke ,kunenge kune vamweni.

Mumakanyi mwedumwo mwanakire kuti muzvikora vana vofundiswa kuti ukashingirira nekuerenga unokone kuzoenda kuzvikora zvepadera zvinochizoita kuti zvibure ndxondo dzevantu vakone kuzoshanda mishando inobhadhara zveibudirirazve nekusimudzira nharaunda dzedu.